Yimwe yomoombanga dhoka hadhi longithwa moNamibia oyo NedBank, olundji hayi longithwa ano nando oku gandja omikuli dhi nasha nuunapya nuunimuna. Ombaga ndjika ohayi kwathele noku gandja uuyelele kombinga yookalyamupombo mboka haya yugu aantu iimaliwa oku pitila komalungula.

Iimaliwa ne ya yoloka oyina ongushu kadhi thike pamwe. Iimaliwa yetu yaNamibia ohayi vulu oku kala yi na ongushu yili pevi nenge pombanda shi ikwatelela kutya ota tu landithathana noshilongo shini, mpono opo ne hashi tokolwa kaantu mba ye li ko shikondo shiimaliwa

Yimwe yomoombanga ndjoka yi shiwike nawa moshilongo noha yi longithwa kaantu oyendji oBank Windhoek ndjoka yili kohi yengongahangano lyoCapricon otayi adhika miitayi oyindji lela moshilongo mono ya kwatakanitha aantu lela oyendji kuuyelele woombanga nokukala ye na ekwatathano niimaliwa yawo.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyo ndjoka ombaanga yimwe yomoombaanga dhomoNamibia hayi longithwa kaantu, uunene ombaanga ndjino oyi shiwikwe uunene molwaashoka ohayi kwathele wo aanasikola okupitila mehangano ndyoka lyoku kwathela aanasikola, huno oko haku endele iimaliwa yaanasikola yo tayi futwa koosikola.

Uunamapya nuuniimuna ohawu vulu okweetapo wo iilongithomwa ngaashi omiti tadhi tetwa etadhi ningwa iipilangi, tadhi hongwa nawa nawa. Shika ohashi vulu okweeta opo aanafaalama ya landithe, etayiimonene iiyemo yawo okupitila momiti dhoka dha hongwa nawa.

Moshilongo shetu unene mwa kwatelwa mAawambo, aantu ohaya vulu okumona iisimpo taya landithathana niilongo ya yoolokathana ngaashi America, odola yaAmerica tadhi shendjelwa moodola dhetu dhaNamibia, opo omalandithathano ga kale ge li pokati kiilongo mbyoka.

MoNamibia omuna oombanga dha yooloka yimwe yomoombanga moka ohayi ithanwa Bank Windhoek ndjono yili kohi yongongahangano yoCapricorn Group. Ombanga ndjoka onene otayi adhika moVenduka moIndipendence Avenue mokandunda okatine omo tamu adhika ombanga ndjoka.

MoNamibia omuna aantu haya vulu okulanditha momahala ga yoolokathana ngaashi omayalaka omanene, omatala noshowo omahala mpono hapu ningilwa oopenzela. Aantu opo haya landitha mpoka yo taa mono iimaliwa.

Yimwe yomoombaanga ndjoka hayi kwatakanitha oshigwana nuuyuni auhe kombinga yiimaliwa niiyemo oFNB (First National Bank), ohayi longithwa nduno momaludhi ga yoolokathana, ndjono hayi vulu okutuma oshimaliwa kongodhi nenge okutula iimaliwa komayalulo gombaanga yomuntu to longitha omashina gopondje.

Omuna omikalo dha yoolokathana moka aantu haya vulu okulandithathana. Unene pokati kiilongo niilongo iimaliwa mbyoka kayishi yimwe. Aanamibia nayo ohaya vulu okulongitha okulongitha eEURO etadhi shendjwa ne moshikondo shetu sho ku shendja iimaliwa opo omalandithilo gaye komeho.

Ombanga yoFNB oyo yimwe yomoombanga moNamibia ndhono hadhi gandja omakwatho gopashimaliwa. Ohayi vulu wo okukwathela aanasikola mboka ya pumbwa omikuli dhokukiilonga nenge omikuli dhokufuta oohauto noshowo egumbo oto vu okukutha omukuli kombanga ndjika yoFNB.

Yimwe yomoombaanga hadhi kwathele moNamibia ongaashi ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjoka yili mo onene noyina omayambidhidho ogendji moshilongo ohayi vulu okukwathela miinima yayoolokathana moshilongo ngaashi okugandja omakwatho kaanaskola nokukwathela aantu mpa nampe.

Aawambo oyo aantu aankulungu, ohaya vulu okulonga iipundi okuza miiti opo aantu kaa ya lande iinima okuza kondje yiilongo.

Aawambo ohaya longitha iiti mbi hayi monika momudhingoloko iiti mbyono sha yalongwa ohayi vulu okuhongwa nawa nuunkulungu etayi tulwa mookombitha nomomagumbo opo yi monikithe omahala nawa.

Aawambo oyena omalandithilo ga yoolok, mpono haya longitha oonyala dhawo moku etapo iilongomwa yawo mbyono haya vulu okufala komalandithilo opo yeki imonenemo iiyemo. Iihongomwa mbika oha yeyi longo nee nokuza miinima mbyono yili momudhingoloko gwawo noku longitha uunkulungu nuunongo wawo

Ombaanga yoNedbank oyo yimwe yoomoombanga ndhoka hadhi longithwa moNamibia. Naawambo mba oyo yelimo oshitopolwa oshindji moNamibia, ohayeyi longitha unene tuu kombinga yuunamapya nuunimuna, oshoka ombaanga ndjono ohayi gandja omikuli.

Yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moshilongo oNEDBANK, ndhono yiihanena moshilongo ashihe noyina iitayi niitopolwa moshilongo ashihe koonono. Ohayi vulu okukwatheka aantu okutunga omagumbo, omuntu takatala ko omukuli nde tatungilwa egumbo ee takala tananwa komwedhi mpanga eli megumbo lye.

Aawambo ohaya vulu okumuna iikwamawawa hono akuvulu okuza iifufu mbyono hayi lingithwa iinima yayoolokathana ,ngaashi tayi ningwa nande iikuusinga nenge tayi tukwa mimalapi go kwiisikila moondunda dhokulala opo iinima yilongululwe kqyi hepe. Nohaya kondjitha okulonga iinima opo kayi kahepe sho ye ya mona.

Ombanga yimwe yomoombanga dhoka dhi shiwike moshilongo oFNB, oyina iitayi konyala kehe mondolopa nomoshitopolwa shili moshilongo, no hayi kwathele aantu moku pungula iimaliwa osho wo oku gandja omikuli.

Ombanga yo FNB , ano ombanga yotango yopashigwana, ohayi vulu oku kwathela ayakulwa yawo, oku landa iinima okuza koostola oku pitila mombanga ano momikukilu, ombanga yo tayi futu kostola, ye omuntu takala ta nanwa kehe komwedhi, nashika ohashi eta aantu opo ya lande iinima yawo nuupu.

Iilongo niilongo oyina iimaliwa ya yoolokathana, yo nohayi monika ya yoolokathana maala iimaliwa ohayi i kolele kongushu mbi ya pewa momalandithilo nga giitayelwa kiilongo ayihe. Omalandithilo ngono ogo haga tala kutya ogena ongushu yithike peni.

Ombanga yimwe yomoombanga dhili moNamibia ndjoka hayi longithwa kaawambo ombanga yaVenduka ndjoka hayi longitha okakalata nenge ongodhi yopeke opo wukale watala iimaliwa yoye kombaanga nenge watumina iimaliwa totumine omuntu.

MoNamibia omuna iimaliwa mbi hayi longithwa ano iisimpo melaka limwe lyoshindonga. Oya kwatelemo omathele gaali mbono iinene yili mumwe, ethele, omilongo hamano, omilongo ndatu, omilongo mbali, oshowo oondola omulongo odhili pamaludhi gaali yimwe efo yimwe onkukutu.

Iilongomwa ya za muunamapya nuuniimuna mo Namibia ohayi vulu okulongwa iikunwa nenge iikulya ya yoolokathana ,mbyono nee hayi vulu okuya gomalandithilo ga yoolokathana geli poondondo dha yooloka ,opo aantu yi imonene iiyemo yawo.

Bank Windhoek yimwe yomoombaanga dhomoNamibia hayi longithwa kAawambo nokomihoko omikwawo. Ombaanga ndjino ohayi vulu okulonga aantu iinima ya yooloka. Ohayi vulu okukwashilipaleka omaudhano ga yoolokathana ngaashi omaudhano getanga, ootennis nomakwawo.

ombanga ya Bank Windhoek mo Namibia ohayi vulu oku kwathele aantu nenge oosipana dhomatanga nenge dhuudhano womokambamba, nge ne omeme mbano uunene nge oya kwathelwa ohashiya fala komeho no hashi yape omukumo ya tsikile nokudhana.

MoNamibia omuna iihakautu hayi longwa uunene tuu moNdonga. Iihakautu mbyono oÿa totwa komukwaniillwa opo yikale tayi pe aantu iikulya. Iihakautu ohayi vulu nee oku longululwa, tayi ningi uu chips, niikulya yimwe yali hayi liwa kiindele, paife naa ludhe ohayi yili.

Ombaanga odhindji ohadhi kala ,unene ombaanga yoNedbank ombaanga hadhi longo moNamibia na ohadhi kwathele aantu nakulupe. Mombaanga muka ohamu vulu oku endela omuntu tolanda egumbo nenge tofutu oondjo dhomuntu nenge topula iimaliwa yanakusa

MoNamibia omuna oombaanga odhindji ngaashi obank Windhoek